Zvitenda zvinokwanisa kuwanikwa nemuntu wakasiyanasiyana zvinodetseredzawo dhokodheya kuti ave nemichina yekushandisa kuti akwanise kuhloya muntu zvakanaka.

Kudonhedzerwa kunoitwa vana nemadhokoteya kana ana mukoti kuzvibhedhleya. Kwakanaka maningi nekuti kunoita kuti utano hwemwana hunge hwakasimba kakure kakagwinya kachitamba-tamba.

Vezveutano vanozviziva kuti kune zvirwere zvinotonesa zvinenge zvichifamba ngemumututu umwu saka anopfekawo zvipfeko zvinovhara muromo ngemiro kuti asbatwawo ngezvirwere izvi pavanenge vachihloya murwere.

Muntu akachera mvura kunzizi ngaafashaidze. Zvine kodzero yeshe kuti muntu apuwe mvura yakachena. Hurumende iri kudetseredza ngekuchera zvitsime yeiisa mapombi.

Zviriyo zvitenda zvinoda kuti dhokodheya atopfeka mbahla dzekuzvidziwirira, zvingava kubva kumusoro, nyara nekumakumboyo, kuti wasabatirawo zvitenda zvinenge zviriyo.

Zvitenda zviriyo zvakasiyana siyana zvinotoita kuti zvityise ngekuti zvinotapurirwana uye zvinotora upenyu wevantu. Vantu vanosiso kupfeka mbahla dzekuzvidzivirira.

Hurumende inobatsirawo vantu vemuntaraunda ngekuwapawo mvura yakachena izvizvinoita kuti vantu vagare vane utsanana, zvinoita kuti vaite utano hwakanaka. Zvinobatsire kuti vasarambe vachienda kuzvibhedhleya kunohloyiwa.

Vantu vezvehutano vanenge vachihloya zvirwere zvakaita sechirwere chebeshamupengo. Vanenge vakapfekawo, zviro zvinoita kuti vasabatirawo chirwere chakadaro

Zvakanaka yamho kuti kana madhokodheya eyi shanda ne muntu une chitenda chinenge cheide ku vhuriwa mukati me muviri mavo vapfeke zvinozvi dzivirira kuti ivona vasa mupawo zvitenda zvava nenge vai nazvo.

Tinokurudzirwa kuti vanhu kana vachinge vaona nezvechitenda chinenge chasimuka chavasiri kuzwisisa vaudze vezveutano vanoudzawo vakuru vakuru vavo kuti vagare pasi vahleye ndizvo.

Madhokodheya anohloya vantu zviténda zvakasiyana siyana anopfeka mbahla dzekuzvidziirira kuti ivona vasabata zvitenda zvavanenge veihloya nekuti vatori vantuwo vane mhuri dzawo.

Zviriyo zvitenda zvino wanika mu ndaraunda zvimweni zvitenda zvinenge zveyida ku dzivirirwa vantu ngava detsereke va dzivirwe pachine mukuvo.

Zvakanaka yaamho kuti vantu vadetsereke kana vachinge vaita zviyaiyo, madhokodheya anosukirwa kuti panenge eihloya mutenda ange akapfeka mbahla dzeku zvidzivirira.

Zviriyo zvinoshandiswa ngevanthu vanonge veida kufafaidza kudzivirira chirwere chendunga vanduvo vanopfeka zvekuzvidzivirira ngativasiye vashande basa ravo vatidzivirire kubva kuzvitenda .

Zviriyo zvitenda zvinoda kuti kana muntu afira mumbatso mutouya vezveutano vomutora vakapfeka mbatya dzokudzivirira uye vosiya vapfapfaidza mumbatso mwoo kuti vantu vasare veipona.

Kune matenda madhokodhera avanoziya kuti aarapiki zvitenda zvakaita sechitEnda chepabonde madhokodhera vanongokupawi mutombo unoita kuti chirwere chidzivirire kuti chingoitawo chishoma mumuviri asi vanoziya kuti chirwere ichi achi.

Zvitipo zvitenda zvirikuonekwa mazuwa anaya zvinoita kuti muntu atopfeka mbahla kubva kudera kusvika kudzasi adzidziirira kuti asatombobata zvitenda izvozvo nekuti zvinouraya.

Zviriyo zvitenda zvinobata vana vadoodori. Zvimweni zvakona zvakatotaurwa kuti mwana unosiso kudziirirwa. Zvine mukuwo wazvo. Vabereki ngatiendei nevana vedu kuodzivirirwa panguva inenge yasvika.

Nguwa ngenguwa vakuru vezveutano vanosangana mumushongano umo vanenge vachireketerana kuti vodini zvirwere zviya zvinenge zvisati zvaona mitombo inokwanisa kuzvirapa vachionesa vanhu kuti vasaite zvekubatwa nazvo.

Dziriyo mbhando nembhando dzemasangano akadziemerera ega anoramba eikuza kuti muntuweshe unekodzero yekumwa mvura yakachena, naizvozvo vari kugadzira ndau dzega dzega kuti dzibudise mvura yakachena.

Zviro zvakakosha zvinokurudzirwa nge hurumende, kuti madhokodheya ambobudawo kubanze eindohlangana nevanthu muntaraunda, veivadetseredza nekuvaudza zvitenda zvinenge zviriyo.

Kubazi rezveutano mune anhu vanongoitawo basa rekungohamba muntaraunda dzakasiyana-siyana, vachishambadzawo manakiro nemaitiro avanoita vantu kana vabatwa nezvirwere zvakasiyana-siyana vachiudza vanhu kuti kana vabatwa nechirwere chakadai vachishambadzawo manakiro nemaitiro avanoita vanhu kana vabatwa ngezvirwere zvakasiyana-siyana vachiudza vanhu kuti kana vabatwa nechirwere ichi unofana kudai.

Tinayo muzvibhedhlera zvedu zvinokwanisa kuhamba zveidetsera vanotama vana ikodzero yavo kuti vahloiwe pachena kunyazi avana muduso .

Nguva ngenguva madhodha edu nendombi dzedu dzinotombofambawo muntaraunda umu dzeichitaurira vantu kuti vasiyane nekuita bonde rinenge risina kuchengetedzwa nekuti rinopa zvirwere zvisingarapiki mundaramo yedu.

Variyo vanhu vanenge vakadzipira veibva kunedzimwe nyika veiuya veishandira pakungoda kwavo pasina muduso veipinda munharaunda veidetsera.

Vasharukwa vedu vanoramba veiremeredzwa ngekuti vanhu vanodiwa maningi nenyika. Zvino vanonzi vahloyiwe nekupiwa mitombo dzavo dzavanoshandisa mukuwo nemukuwo pasina muduso.

Pashireshe rinokurudzirwawo kuti vana vakwanise kuva vanohanira zveshe zvinoita nezveutano Ndaa majaya nendombi dzikwanisewo kupiwa ruzivo.

Munharaunda madzimai nevana ndoo vantu vanonyanya kurwara asi madzimai aripamberi, vanoramba vakaendawo kundohloyiwa nguwa ngenguwa kuzvibhedhleya nemadhokodheya achivatsanangurirawo kuti gumarara iri rechibereko rinodzivirirwa sei.

Hurumende nemasangano akazviemera ega nepashireshe ririkuona kuti ntaraunda nentaraunda ive nemvura yakachena yekushandisa kuitira kuti vantu vachengetedzeke kuzvitenda.

Madzimai vantu vakangwara muntaraunda. Madzimai ndiwo akangwara kudarika madhodha, ngendaa yekuti vanoziva kuti vana vavo vanorwara -rwara, vanenge vane hutano hwakapera simba. Saka nguva nenguva vanovaendesa kuzvibhedhlera, uko vanenge vachibairwa majikiseni nekudonhedzerwe mutombo.

Mvura yakachena inowanikwa pachibhorani yakanaka maningi ngekuti imvura ine utsanana nekuti inenge isina zvirwere zvainenge yakatakura zvinoita kuti hutano hwevanhu hurambe hwakanaka vanhu vagwinye vazokwanisa kuita mabasa kasiyana siyana.

Pasi rese rinokurudzira kuti mwana mudodori akwanise kuwanise zvakamukwanira panyaya dzeutano kungava kumuti ahloyiwe nekupiwa mitombo mahala kana kuti upuwa chekurya nechekupfeka.

Zvinokurudzirwa nemashangani epashi reshe kuti muntu weshe ahanire kuvaneutano hwakanaka kuti kunyazwi haane mare mamwe mapato ariyo anoemerera vanoshaya.

Tinazvo zvibhehlera zvedu zvinenge zveinyorawo kuti gore iri kwakaitika zvakati, neiri kwakaitika zvakati kuti vaone kudzakira kana kukura kwechitenda chavanoramba vechisangana nazvoo pachibhehlera zvavo.

Pashi reshe rinotaridze kuti rinodetsera vantu nekuti rinoda Kuti vantu vawane mvura yakachena nekudaro rinodzivirira zvitenda zvinouya nemvura yakasvipa.

Dzirimo shangwiti dzinogara pasi penyanza matiminana enyika ino anodetsera vana vadodori nekuvapa zvekurya nezvekupfeka veshe.

Vantu vemundaraunda vakarwara vanoendawo kuzvibhehleya kwavonondoona vantu vanoita ngezveutano kuva hloya kuti vabatsirike nekuva nyorerawo mitombo yavanondo tenga kuzvitoro zvinotengeswe mitombo yakasiyana siyana.

Pane vamwe vantu vanenge vakatofunda veitoshanda kumapato anenge akadziemera ega anenge eizodetsera vantu muntaraunda. Chingava chikafu, mbatya kana zveutano.

Vantu vemuntaraunda vanogara vakarumbidza hurumende kuti irikuvakavo zvibhorani zvakasiyana-siyana mumantaraunda umu. Zvinoita kuti vantu vave vane hutano hwakasimba vana vavo vakure vakagwinya.

Pashirese rinokuudzira nyika dzeshe, kuti dzive dzinopa vantu mvura yakachena kunyazi varimumataundi kana varikumabuya, muntu weshe ngawane mvura yakachena.

Kune bazi rezveutano rinoita zvekuhamba muntaraunda reipawo vantu vanotambudzika chikafu. Izvi zvinoita kuti vantu vanotambudzika vavewo vari vantu vakagwinya.

Haa kine mphatso dzinogara michina yakasiyana-siyana .Michina inodetsera antu emuntaraunda. Chero antu emuntaraunda asingaziyi kuti michina inoite mabasa ei ,vantu vanonga vakadzidzira izvozvo vanozviziya.

Vantu vakawanda vari kuhlanganikwa navo veimbuuya ngemhepo muntaraunda vantuvo ngavatore pfungwa dzisati dzanyanye kurashika vaende vanohloyiwa nemadhogodheya vopiwa mutombo inovadetsera.

Nguva ngenguva vantu vanotorwa vounganidzwa, vachireketerwa makoshere akaita kubatisisa pfungwa dzavoc. Ngenyaya yekuti vantu vazhinji vanorwarawo zvirwere zvepfungwa izvo zvinoita kuti vanenge vakura zviro zvemumabhini.

Mibhedha muzvibhedhlera yakakosha maningi ngendaa yekuti vamweni vantu vanenge vasingachatogoni kugara kana kumira vega ngenyaya yechitenda chavo. Saka vanoendeswa kumubhedha uko kwaanozozororera ari.

Zviriyo zvibhedhlera zvedu zvidodori. Zvinotidetsera tiri mumabuya mwedu. Ndizvo zvatinotanga kuenda teinohloiwa naanamukoti kana vakakorera chitenda ,vanotiti tizoenda mberi.

Antu ezveutano orongedzawo mutombo nemashandiro anenge echiita avangoisi kungoti vangotora mombe asingatoziii asina kutomboenda kuchikora kuti arongedze mitombo aiwa antu anenga akatatichangezvazvo ndovanoita zvekutengesawo mitombo muzvitoro zvinotengeswe mitombo.

Zviriyo zvibhedlera zvidoko. Zvinodiwa mumabuya mwedu, nekuti zvinotidetsera maningi. Tinokurudzira hurumende, itipewo zvekuhloyiswa muzvibhedhlera zvidokozvo tione kudetsereka.

Kune matenda anoti muntu unofanira kuhloiwa akapfeka chidhloko chinovhara muromo ngemhino. Ngekuti chirwere chacho chinenge chichifambavo ngemututu. Saka kuti asabatwa nacho anofanire kudhloke chiro ichocho.

Zviriyo zvibhedhlera zvinotidetseredza patinge takuunika tirimwo mumabuya mwedu zvibhedhlera zvinezvi zvirikuitawo zveitama vashandi zvakakwana uye midziyo dzekushandisa mishoma.

Aah mazuwaanaa zvibhedhlera zvakuvakwa zvakabaatokura zvekuti kunenge kune kwakasiyana-siyana kwekuti uku kunorapwa marenje ega, uku kunorapwa madziso ega, uku ndokunoitwa zvekuvhiiwa vhiiwa vantu vachivhuriwa, uku ndokunobarira madzimai.

Nguwa ngenguwa vantu vezvehutano vanohambawo mundaraunda vachidzidzisa vanhu nekubaira vanhu muzvikora umu kana mumuganga mitombo inovabatsira muzvirwere zvinenge zvichitenderera nguwa dzacho.

Pazvikora zvepadera dera apa pato inohambira vafundi vanenge vachida kuzotaticha panenge pakapuwa chintu chinovaratidza kuti vanofanira kuhamba veienda vakadai kuti vasarashika kana vachiri vanyowani ipapo.

Aaa mazuva anaya kuzvibhedhlera ukoo kwavakuwanikwawo mishini yakasiyana siyana iyi inoita kuti madhokotera akwanisewo kukasika kubetsera muntu anenge achirwara kuti akwanise kunyorerwe mitombo ino mubatsira.

Zviriyo zvibhehleya zvidoko izvo zvatinoenda tirimwo mumabuya medu kana tichinge tabatwa nechiyayiyo atitangi taenda kuzvibhehleya zviri kuretu tinodetsereka pasinde pedu ndana mukoti vedu.

Zvibhedhlera zvedu zvidodori zvinowanikwa zvakaakwa pekuti munenge muchitoona mukoti, weiona futi mitombo inenge irimwo. Zvirozvo zvinosiso kugadziriswa kuti ndau idzi dzitikurirei.

Zvinokurudzirwavo kuti zvibhedhlera zvidodori zvivevo zvinohlamburudza muntaraunda yazvo, uye zvinobetserwavo nehurumende pazvikwanisiro zvazvo kuti tikwanise kuhloya vantu vemuntaraunda.

Tinobonga hurumende yedu irikudetseredza pakuti zvibhedhlera zvive nezvikwanisiro kubva kumichina nekunova zvinoisirwa kana uids kuhloyiwa ngazi yako.

Zvibhehlera zvedu zvidodori zvinotinesa mukore watinawo uno ngekuti unowana pasina rudetsero rweunopuwa ngekuti apana vashandi vakakwana.

Tinavo vanoshanda mumapazi ezveutano veiita zvekurapa vantu muzvibhehlera zvidodori vantuvo vakatofundawo zvekuhloya vantu.

Muntaraunda munthu akasazwa zvakanaka anoendawo kuchibhedhlera uko kwaanondohloyoyiwa na dhokotera kana mukoti anoita kuti munthu anzwe zvakanaka zvinoita kuti ave ane utano.

Zvakanaka yaambo kuti vantu vave neruzivo rwunoenderana nezvehutano kuitira kuti ramangwana ravo rigare riri mumwaoko mwawo veiziya kuti zvinyi zviri kuitika mwukati mwemuviri mwavo

Dziriyo mitemo dzinenge dziriyo kuzvikora kunofunda vana kuti vadzidze kuita madhokodheya, vanotodziitwa kuti vaite dziri mhiko kuti vazodziteedzera nomazvo.

Zviriyo zvikora zvinofundisa vana vadodori vanoda kuita zveutano vanokwanisa kutonofundawo asi vanenge veikwanisa kuendeyo ndokunge vakunda muzvidzidzo zvavo zvepashi .

Zviriyo zvifundo zvinoitwa nevantu vanenge vaenda kunofundira nezveutano, vanofundiswa nezvemandorokwati zvekuti vakwanise kuzopetuka veidetsera ndaraunda.

Kushandawo mushando wokutengesa muchitoro chinotengesa mitombo azvingoitwibaa zvinotoenda kodzidzirwawo kudzi rongedzawo mitombo idzodzo ngenya yekuti dzinoda kuti udziziye paunenge wechi dzirongedza.

Majaha nentombi dzakuitawo zvakanaka ngendayawo yekuti avachaiti zvekuba muntaraunda vachiita zviro zvekuti ntaraunda inge ntaraunda ine mhirizhonga. Vakuitawo zvekudzidzira zveutano izvi kuti vazoitawo madhokodheya amangwana

Zviriyo zvibhedhleya kana zvikora zvirikugadzirirwa vana kuti vaende kundofundira zvinoita nezveutano vana ava vanokurudzirwa kukunda muzvifundo zvavo kuti vazohanira kuita madhokodheya.

Zvobaadakadza wozwawo kuti mwana wako aakushandawo mune zveutano, achibatawo michini iyo yausingaziyiwo semazita ayo, nenyaya yekuti wakakurawo zvisati zvavako. Zvinokudzwa maningi

Zviriyo zvibhendera zvinova zvinoramba zvei budawo mundaraunda zveienda kunenge kuneveruzhinji kuti zvikwanise kudetseredza vana vanenge vakasarira

Vantu vakawanda vanozokharuka voobhuirwa kuti izvi zviri pamutemo ngekuti avajairi kuerenga mapepa anenge aiswa mundau nezveutano. Muntu ngaadetsereke awane ruzivo.

Antu ezveutano mazuva anaya avachangoiti zvekuhamba chete vechireketera vantu, vavekuhambawo vechinamirawo mipikicha inenge yechitaura kuti vantu vadziirire zvirwere zvakadai, mifodho iyi inenge ichipiwa muntu weshe, avabhadhariba.

Vanhu vezveutano vanofambawo vachinamira maphepha kana kupa anthu maphepha anoita kuti vazive kugona kudzivirira zvirwere zvakasiyana- siyana ,zvinenge zvichiwanikwa munharaunda munguva iyoyo.

Dziriyo ndau dzinogara zvakasiyana-siyana muzvibhedhlera, madhokodheya ega ndiye anenge eyiziya zvazvinenge zveyireva ,iwewe muntunje awungakwanisi nyangwe ukazvikona kuzvierenga.

Hama dzemurwere dzinotanga kuchema padzinozi muntu apuwa mubhedha kuchibhedhleya hazvifani kudaro muntu akangopuwa mubhedha unenge achida kuzi azorore asati aonekwa madhokodheya ngekuti mamwe matenda inyaya yekuti munhu anenge akaneta .....

Variyo muzvibhedheya vanoshandamwo vanodetseredza kuti vantu vave neupenyu hwakanaka vachidzoreredza upenyu hwemunhu pandau veishandisa michina yechizvino zvino.

Pese-pese paunoenda unosangana nacho chibhedhlera zvihombe kana zvidiki. Asi zvenonga zvinavo vantu veutano vanenga vachizviziva zvavanenge vachiita. Vachibetsera vantu vakawanda maningi muntaraunda umu zvino kudzwa tinodakara maningi.

Ariyo madhokodheya anokwanisa kuoona kuti chitenda ichi achidi kuti munhu apetudzwe kanyi unoda kumbohloyiwa aripasindepo veiona kuti mitombo dzavarikumupa urikudzidaira sei mumishuna dzake.

Aa zvakahlamburuka kwemene kuti mipato yekuzvibhedhlera mipato yakawakwavo zvakanaka. Inenge yakahlambiruka ngendaa yekuti inenge yakachenavo zvisingaiti. Ngekuti zvitenda zvakasiyana-siyana zvinoda utsvina hazvibatiki ipapo.

Madzimai edu achinge abeteka ana avo muzvipatara hangobudiswi ngekuti anenge asati anyasa kunginya. Saka anomboendeswavo paanorara apo akamirira dhogodheya kuti azoti vagwinya mwana ave nehutano ngachibhuda.

Nguwa ngenguwa vakuri vezveutano vanounganawo vachireketerana kuti vodini ngezvitenda zviya zviya zvisingahloyeki kuti zvinenge zvisina mitombo inenge isati yagadzirwa inokwanisa kuzvipedza saka vanenge vachizofamba vachitsanangurira vantu kuti vasabatwa nezvitenda izvi.

Zviriyo zvitenda zvinoda kutanga muntu achinge azvitaticha kana achinge abatwa nazvo kuti azokwanisa kuzwisisana nemadhokoteya paanenge achimubhiira zvavanenge vachazomuita.

Antu anenge abatwawo nechirwere chemaziso icho chatinoti anenge anetsinga muziso. Ava vanofana kushandisawo mitombo yechinyakare, inobatsira, inoita kuti tsinga ipere, asi inofana kukasirirwa achiri mwana muduku, isati yakura.

Zviriyo zvitenda ,zvinowanikwa mukati memeiiri yedu zvinoda kuhloyiwa nemadhogodheya ,vanga toye riringazi kana kutoya arimate kuti vawone kuti chitenda chinode kurapwa seyi.

Tinokurudzirwa kuti kana tichinge taita chitenda chemadziso tisatanga uye kudzirapnatichoshandisa mutombo yatinenge teifunga ngatiendei kuzvibhedhlera ariko madhokodhera emadziso.

Zvirimwo zviri mukati mwemuwiri mwemuntu zvinodetseredza kuti tipona kuzvibhedhlera vanotidetsera kudzosera nyama dzedu pandau kuti tisaramba tine zviyaiyo zvinotinesa.

Ngazi yakanaka kupa kana uchiri neutano, nekuti inodetseredzawo vanenga votama ngazi mumuiri dzawo, uye panenga paitika njodzi yemotokari panorasika ngazi yakawanda.

Madhokotera anozviziya kuti zvimwe zvitenda zvinofamba nemututu. Saka nguva ngenguva paanenge achiita basaravo anenge akapfeka nhumbi dzinoita kuti vange vakavhara muromo ngemiro, kuti vasabatwavo ngezvitenda izvi.

Zviriyo zvitenda zvirikuwanikwa mukati mekrarama kwedu. Vamweni vanowanikwa vayinezvitenda zvinozoda kuti vahloyiwe nemadhokodheya veyivhurwa mitezo yavo.

Kana waonekwa kuti une chitenda chiya chinenga chakakomba variyo vantu vanobhuya newe kuti wane kuhloyeka uye uve netariro usatka kuzonge wohloiwa ngemuchina.

Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kunohloyiwa mukuwo nemukuwo inoyi aisisiri nguwa yekuti muntu unofa asingazive kuti ngazi yake yakatwara kurema ere kana kuti yakareruka.

Antu ezveutano anozviziya kuti antu atikurei vanenge vane hutano husisina kunasa kusimba saka nguwa ngenguwa vanotoenda kuchibhehlera uko vachienda kundoonekwa nevanhu vezveutano vachipuwawo mutombo kuti varambe vachirarama.

Muntaraunda muntu wega-wega akangorwara kana akangozwa nyama dzake dzisingachaiti zvakanaka, anongoendawo kuchibhadhlera uko kwaanonosangana nevanhu vezveutano, vachimuhloya hloya nyama dzake, kuti dziite zvakanaka, kumubaira majekiseni.

Variyo vanoshanda muzvibhedhlera mwedu veipuwa michina yakanaka kwazvo kuti vakwanise kudetsera vanhu ndiyo pavanohloya ngazi kana gararwa.

Kune bazi rezveutano rinohamba reitorawo ngazi reantu, reiabhuyire kuti vantu vachinge vaperawo ngazi mumwiri kana vaitawo tsaona vanonga vachizodawo ngazi iroro.

Muzvibhehlera zveshe zveshe zvikuru nezvidoko, zvinoonekwa mumataundi nezvinoonekwa mumakanyi makuonekwawo michini yakasiyana siyana inodetsera vantu kuti vakasike kupona nekuti vanokasika kuoneka kuti vari kuzwei.

Muzvibhedhlera mwedu mwomwo mune zvinoshandiswavo kuti vakwanise kuhloya. Zvinoshandisa kukwanisa kusanganisira naiti ndiyo inotora ngazi mukati mwemuviri mwako yei betseredza kuti tihloyeke.

Tinazvo zvindau inohloyerwa gararwa ,besha , mate , tsvina kana mvura inobuda mumwiri wemuntu teisanganisirawo ngazi kuti paonekwe chitenda.

Majaha nendombi paanondodzidza nezveutano anodzidzirawo kushandisa muchini yakasiyana siyana iyo inowanikwa muzvibhedhlera inodetsera vantu pavanenge vachirwara pakuzovahloya muzvibhedhlera umu.

Dziriyo mbatso dzinoakwa dzeinzi idzi ndidzo dzichange dzeizoshandiswa ngemadhokodheya kuhloya ngazi ,mate ,zvigarahwa kana mvura dzinonga dzeibuda mumuviri wemuntu.

Uko kunoitwa zvekugadzira mitombo yacho isati yaendeswa kuzvibhehleya kune michini dzinowanikwawo dzakakosha maningi ngekuti ndomichini dzacho dzinobatsira pakusanganisa mitombo yacho kuti vazokwanisa kugadzira mapilizi avanoise muchibhehleya.

Ndinogara ndakaudzwa kuti kwanzi munyika vanhu vakawandisa, varikuwandisa kudarika mamwe makore eshe ngendaa yekuti muzvibhedhlera mwaane michini inokwanisa kurapawo matenda aiuraya antu kudhaya mm.

Zvabaanaka maningi vantuu veshe vezveutano vanokona kushandisa mitombo yakasiyanasiyana iyi inobetsera ndaramo dzevanhu muunharaunda ngendaa yekuti muntu akangonzwa chitenda chaanenge anzwa azvipenzi nguva kuti vakwanise kumurapa.

Mundau dzinohlowiwa vantu, munonzi munopinda nemuntu unenge ageza nyara dzake. Nawoo madhokodheya unotoona pamatafura pavo vanenge vanazvo zviro zvekushambidza nyara dzavo.

Ariyo mambatso akavakwa ekuisa michina yakakura kura kwazvo inoita kuti ihloye zvitenda zvakasiyana siyana zvokuti muntu ubve wakatogutsikana.

Kune muchini dzakawanda dzimweni dzinotoita basa rekutarisa mukati mefungwa dzemuntu voona kuti amuna chirwere ere chingakwanisa kuvhiringidza soro remuntu. Hazvakatoba hlamburuka kwemene.

Dziriyo michina dzinobetseredza kuti zviro zvinonga zvatorwa nevanenge veida kuzvihloya zvisashaishika kana zvipinde humwe utachiwana hunonga husimo mukati memumwiri memuntu .

Dziriyo mitombo ne michina dzino shandiswa paku hloyiwa kwe ngazi ye muntu kana zvikarahwa kuti muntu aonekwe chitenda chinenge chamu hlupa kwe mukuwo wakareba maningi.

Pane zviro zvinodetseredza madhogodeya paanenge eyihloya muntu eyihloya ngazi ,ingava mate, kana gararwa ngazvivezvamuchiwanikwa muzvibhedleramo kutitidetserwe memukuwo.

Dziriyo michina dzeku detseredza hupenyu hunenge hwo rasika madhokodheya uno maona eyi ita ku mhanya mhanya eyi detseredza kuti muntu awane ku hloyeka adzoke redzeke pa ndau.

Mazuva anawa vantu vakukasira kurapwa kuzvibhedhlera ngekuti kwakuwanikwa michini yakasiyana siyana inoita kuti vantu vakasire kurapika nemadhokodheya.

Pazvipatara paakuwanikwawo michini yakawanda, iyo inodetsera anhu emuntaraunda, kuti vakwanise kurapa, zvitenda zvavanga vasingakoni kurapa kudhaya ,zvaiuraya anhu akawanda maningi. Aaa zvaakuita kuti antu araramewo ndaramo yakati kurei.

Tinokurudziwawo kuti tive tinodetsereka pakuhloyiwa ngazi dzihwa garahwa mate kana tsvina inobva muriviri medu tisata ngekuti tinenge teida kutodetserwa.

Vana vechidiki ndivo vane utano husina kugwinya , saka nguwa ngenguwa vanoendeswa kuchibhedhlera uko kwavanenge vachindohloyiya ngemadhokotera kana ana mukoti nezveutano.

Dziriyo ndau dzinohloya vanenge vakadzitaura nevana vadoodori ngatiendei kuzvibhedhlerazvo tinodetsereka nekuti vana vedu vahloiwe veidzivirirwa kubva kuzvitenda zvinozikanwa.

Kuitira kuti pachibhedleya pave pasaite mhirizhonga, panotoiswawo pekugara pekuti anhu vanotosvikawo vogarawo zvisina musindo vakamirira dhogodhera kuti agokwanisa kuvawona zvisina musindo.

Kana madzimai muntaraunda achinge abara vana vavo zuvaro havangozi vaende kumba. Vanombopuvavo pekuvata madhogodheya achiningira kuti zvakahlamburuka ere mwana vacho ane hutano ere, mai vacho vachiri vakagwinya ere, vozozi vabude.

Nguwa ngenguwa madzimai anoenda nevana vavo kuzvibhedhlera zvakasiyana-siyana zvinowanikwa muntaraunda dzinenge dziri padhuze uko kwaanondobatsirwa kuti mwana anenge achibaiwawo majekiseni kana kudonhedzerwawo mutombo mukanwa.

Madzimai vantu vakangwara maningi. Madzimai akabaangwara. Vanozviziya kuti vana vavo, vanenge vasina hutano hwakagwinya, saka nguva nenguva , vanoenda nevana vavo , kuzvibhedhlera uko kwaanenge vachizobaowa majikiseni ,nekupuwa mitombo, yezvirwere zvinouraya vana vadoko.

Tinodetserwa tiri vanamai vanenge vakadzitakura. Tozodetserwazve tiri vanamai vanenge veiyamwisa. Tozodetserwazve tiri zvichechana. Hurumende yedu yakatinakira.

Kuzvibhehlera zvihombe kana zvidiki kwava kuwanikwawo muchina yakawanda inodetsera madhokotera paanenge achirapa zvitenda zvakasiyana siyana zvinoita kuti munhu akasire kurapika.

Dziriyo michina dzirikuchemerwawo nemadhokodheya emunyika mwedu. Vanenge vakadzionawo pavanenge vakambobuda kubanze, votouyawo neruzivo kuti dziwane kubetseredza mishando dzavo.

Zhiro zvizhinji zvinowanikwa muzvibhedhlera atitozivi nemazina azvo asi unotoona zveikurapa hutenda hwako hweitopera zveitondeka weitoitawo hutano hwakahlamburika.

Tinodetseredzwawo ngezvinenge zviri muzvibhedhlera kuti zvitidetseredze hutano hwedu .Pandau dzimweni dzemukuwo ukaenda kuzvibhedhlera zvisina zvikwanisiro ,unotoona kuti unotofa pasina mudetseri.

Zviripo zvatinokwanisa kuhlangana nazvo mukati meupenyu hwedu, zvinozoyita kuti tidewo dzimweni michina dziri dzepambando yepamusoro-soro, ndopaunoona kuti zvibhedhlera zviri musinde azvina zvikwanisiro.

Haa munguva yebeshamupengo haa haa zvinovhara muromo nemhino zvakambotibatsira maningi ndaramo yedu ngekuti haa beshamupengo iri rakanesa maningi.

Tinazvo zvatinoshandisa muzvibhedhlera zvinosisa kuti zvirimo kuti madhokoteya akwanise kuhloya muntu eikwanisawo kushanda basa rawo pasina chinova kuhunisa.

Mishini inowanikwa muzvibhedhlera yakakosha ,ngendaa yekuti, aaa inobatoita kuti ndaramo yeanhu ihlamburuke zvemene ,ngekuti muntu akangoita chitenda chinokasa kupedzwa.

Michini yazara muzvibhedhlera umu michini inorapa zvirwere zvakawanda maningi zvakasiyana siyana haa yakabanaka ngekuti vantu vakukasira kurapwa avachangonzi muntu afa anga achinzwa chirwere chisingarapiki akusisina zvakadaro mazuva anawa.

Dziriyo michina dzinoshandiswa nezvibhedhlera. Vanthu vakatoenda kuzvibhedhlera votonge votandandadza vanotodzoka veidzihambira ngendaa yekuti vanonge vahloiwa ngemichina nguwa dzeshe.

Zvirimwo muzvibhedhera mwedu kunoshandiswa kubetseredza kudzoreredza upenyu pandau. Vantu veshe dzimweni dzemunguvo vanozi endai motenga nekuti zvibhedhlera zvedu hazvisisina zvikwanisiro.

Tinazvo zvinoshanda muzvibhedhlera zvakaite simbi. Zvirozvo zvinoshandiswa zvashandiswazve zvinokurudzirwa kuti zviiswe mundau yazvinosukwa. Kuitira kuti zvizoshandiswa pane umweni.

Zvitano vanotoona kuti vanyasa kuzvitarisisa Ere kuti majekiseni anenge ashandiswa obva andoraswa asashandiswa futi ngekuti anenga atapurawo zvirwere zvakasiyana siyana saka anofana kuenda kundotopiswa.

Michini yatekeshera inoshandiswa ngemadhokodhera yatekeshera peshe peshe muzvibhedhlera zvidoko zvihombe Zvinowanika mumakanyi kana mumataundi haa zvabahlamburuka kwemene vantu vakurapika vakadekara.

Mundaramo kune vanhu vanobarwa vakanaka vozowira mukati mwenjodzi ,marenje ayo otadza kuhamba zvakanaka, muzvibhehlera dzirimwo simbi dzavanopuwa veidonzva ndidzo kuti vakwanise kuhamba.

Dziriyo michina dzino detseredza hupenyu hwa dhokoteya kuti huite nyore pamushando wake we muchibhedhlera vantuwo vanoto kwanisa ku hloyeka veitorapa ndizvona zve muchina dzinedzi.

Dziripo zvino shandiswa mu zvibhedhlera mwedu zvingava zvinenge zviri nepabanze pe chibhedhlera zvinenge zvakakosha kuti muntu akwanise kuyayiwa chiyayiyo chake eipona.

Kune michini dzakasiyana-siyana dzinoonekwa dzeihamba nemitombo dzeisundwa nemadhokotera kuchipatara kuti dzisvitse mitombo kwese-kwese vandu vasina kuita zvekudzisimudza ngekuti dzinokwanisa kuwa

Kuzvibhedhlera zvakasiyana siyana kwakuwanikwawo michini inodetsera madhokoteya panenge achiita zvekuhloya zvitenda zvakasiyana-siyana mundaraunda medu zvinoita kuti vantu varapiwe ngekukasira.

Vanthu vanonyanya manyepo maningi veikurudzirana kusaenda kuzvibhedhlera vechiti akuna zviriyo. Zvavayo midziyo yekushandisa kuti munthu ahloyeke, uye akwanise kudzokeredzeka pandau.

Michini yakuwanikwa yakawanda kuzvibhedhlera ngendaa yekuti vantu varikukwanisawo kuonekwa kuti varikunzwei nekukasira izvo zvinoita kuti kufa kwevantu muntaraunda kuderedzeke nekuti vantu vakubatsirika nekukasira.

Ku zvibhehlera zvikuru kana zvidoko zveku mataundi kana zvinenge zviri ku misha ino kwaku wanikwawo mishina yaka siyana siyana inoita kuti basa re madhokotera riitewo ngeku kasira pavanenge vachi tsvaka chirwere che murwere.

Zvinodetsera yambo kuti mhuri dzeshe dzidestereke mundaraunda nezvinenge zvaitwa muzvibhedhlera zvedu pane kuita mburi dzinowana chete ndidzo dzinenge dzeida kuhloiwa ngokuti dzine mare.

Kune matenda ekuti unoendeswa pachimuchini chekuti unogara wakaita dai senge wakarara, aa zvinodakadza kurapwa wakaita senge wakagara wakaita senge wakaata, chitenda chako cheitopera weihloyiwa nemadhokoteya.

Pane zvino shandiswa ne madhokodheya zvino detseredzawo hutano hwangu se mutenda anenge ayenda kuno hloyiwa zvimweni zvakona munotonzi mu chibhedhlera amuna kana mune mare endayi munodzi tengera.

Tototendawo vantu vanoita basa rekugadzira muchini inozoshanda muzvibhehleya aah zvakambatohlamburuka muntu haachatori nguwa achirwara otorwara padoko otopona madhokodheya nekuita basa rakanaka tinokurudzira hurumende irambe ichidaro.

Tinokurudzirwa kuti tive tinocherechedza midziyo dzatinoshandisirwa muzvibhedhlera. Vamweni vanozoti ndakashandisirwe midziyo yanga ine ngura, ndosaka ndakazorwara pandanga ndapedza, kuyaiwa zviyaiyo zvangu nadhokodheya.

Mazuwanaya madhokotera achatombopedzi nguwa echikubvunza kuti unozwei chiini chakaitika unorwara pari anongokuendesa pamichini yaanenge anayo votoziya kuti uri kupuwa mutombo uri kuti ukwanise kupona chitenda chaunenge unacho.

Ku zvikora zvaka siyana siyana kwaku wanikwawo mate bhura ayo ano shandiswawo kutamba mitambo inoita kuti vana vasango ramba vachi ita zvema bhuku chete zvinozoita kuti pfungwa dzavo dzirwadze vanombo itawo vachi tamba.

Dziriyo michina dzinodiwawo muzvibhedhlera mwedu kuti tiwane kuhloyika nemukuwo. Dhokodhera awanewo kushanda esingaiti zvekufungira, asi atoona chitenda chinenge chiri mungazi.

Zviriyo zvekushandisa muzvibhedhleyamwo zvinoite kuti upenyu hwedu hunge huchidzokere pandau pane paunotoona kuti hupenyu hwangu hwaapatambo asi nekuda kwedzimichina dzinowanikwemo munotopona.

Tinokurudzirwawo kuti tidetserewo hurumende iyo irikuita zvekutayatay kana tiine zvikwanisiro titsvakewo masangano anouya kuzotipa zvekushandisa muzvibhedhlera medu.

Zviriyo zvimodetseredza vantu muzvibhehleramwo. Dhokodheya unotodakarawo kana mushando wake weidetserwa nezvinenge zvirimwo zvinoshandiswa kuti basa rake rinotoreruka otoriita nemazvo.

Mitombo yechizvino-zvino yaakuchengetwawo muzvibhohleya umo munoita kuti igare nguwa yakawanda ichishanda irimo, isingaori. Izvi zvichibatsira vantu vemuntaraunda kuti varambe vane utano

Aaa peshe-peshe mazuwa anaa paakuwanikwa mishonga inenge iri muzvibhodhlera nemumabhokisi akasiyana-siyana, inobatsira kuti vantu varambe vane utano. Izvi zvakanaka maningi, tinozvitenda muntaraunda.

Dziriyo mitombo dze chiyungu uno dzino detseredza kuwedzere ngazi mukati memuviri mwako, muntu ngaamwe zvimweni zvimwiwa zvino wedzera ngazi kuti asazova nengazi shoma.

Tinokurudzirwawo kuti tive vantu vanoyaiya panenge peibhuiwa nezveutano. Kune vantu vaneruzivo rwakawandisa maningi ,vanokwanisa kutohamba veipa antu maphirizi ivo vasiri vezvehutano.

Muntu anokurudzirwa kuti akangonzwa musoro wake weitema kana kuti mwiiri dzake dzeipanda aendewo kuchibhehlera kwaandobatsirwa achipuwawo zvinoita kuti asarambe achirwara.

Dziriyo mitombo dzechirungu dzinoti detseredza mundau dzedu tinavo vana dhokodheya nana mukoti anodetseredza kuti tikwanise kudzishandisa nomazvo kuti tipone.

Muzvitoro zvinotengese mitombo haa makabaatohlamburuka kwemene haungooni mitombo yakangokandwa kandwa ayiwa ,antu vanotoenda kunotaticha kuzvikoro iyo kuti azoite zvekurongedza nekutengesa mitombo iyi muzvitoro zvinoyengesa mutombo.

Vantu vezveutano vakaona kuti kuchengeta mitombo yavo muzvibhedhleya kwakanaka ngekuti ndokunenge kwaenda anthu anenge achirwara saka anongopuwa mutombo, mutombo unenge uripadhuze pachibhedhlera ipapo.

Zvitenda zvimweni zvinoshandisa mitombo yemuchiyungu inenge irimuzvibhotoro. Mitombo idzi unodzipuwa kana uchinge wahloyiwa nadhogodheya nanamukoti kuchibhedhlera.

Mitombo yedu yechiyungu inowanikwa iri mumbando dzakasiyana siyana. Zvinokurudzirwa kuti uziye mutombo waunotora. Asi mitombo idzi zviri nani udzishandise wabva kuchibhedhlera kunohloyiwa.

Kudhaya vanhu vairamba vakafa , ngendaa yekuti vanga vasinawo maphirizi kuti vave vane hutano. Saka mazuwa anaya munhu akangorwara anoenda kuchipatara uko anondopuwa maphirizi.

Nadzo mitombo yechiyungu idzo dzinodetserwa vantu mukuwo nemukuwo. Dzimweni mitombo dzinenge dzakagadzirirwa kuti zvidetsere zviyayiyo zvinenge zveigara zvitorimwo mumwirimwo.

Dziriyo mitombo dzechirungu idzo dzatinoramba tichidetserwa ndidzo. Dziriyowo dzakagadzirirwe vachechana vedu kuti vakwanise kudzishandisa nomazvo.

Zvakakosha kuziya mitombo dzaunenge weida kushandisa kana kutotatichawo zvinenge zviri pachibhokisi kana muchipepa chinenge chiri mukati tisangoti tapuwa chipepa tapuwa mitombo todzishandisa tisina kuerenga.

Haaa mitombo yabawanda maningi mundaraunda Inini zuro ndakagara nemadhodha angu taireketa kuti zvekudetsera vantu avachangofifi ngenyaya yekuti vaakukwanisawo kupiwawo mitombo yakasiyana siyana muzvibhedhlera.

Kuti mitombo igare kwenguwa yakareba muntaraunda kana muzvitoro zvinotengeswa mitetombo kana muzvibhedhlera, inochengetedzwawo muzvibhozheya imo mweinogara ,kana kwemakore mashanu chaiwo ,isingaori.

Andu anogadzira mutombo vakugadirawo mitombo iyi yakawanda yakasiyana siyana kune anange ari mapirisi anobetsera futi koita anenge akaita mvura koita anenge achizoitwa zvekuzoiswa mukati memvura

Haaa tinotenda mitombo yechivantu yechizvino zvino yauya kudai ukangozwa chikosoro wotorova mutombowo wotopona pasina nguwa yakareba zvakahlamburuka zvakabati mhoryo mundaraunda medumwo.

Dziriyo mitombo dzechiyungu dzakanasirwa naanamazvikokota vedu. Izvi zvinotipa kuti tive nechivimbo nadzo .Dzimweni dzinoite wekumwiwa ngemvura.

Dziriyo mitombo dzechirungu dzinodetseredza muntu anenge ashaya Simba asingachakwanisi kumwa nemuromo wake kana idzodzo mitombo adzibvumirwi kugumidza muntu unenge ashaya Simba asingachakwanisi kumwa nemuromo wake kana idzodzo mitombo adzibvumirwi kumwa nemiromo dzinopinzwa nenaiti mukati metsinga.

Kune zviro zvakawanda zvinoshandiswa pakuhloya matenda eantu nedhokodheya zvatisikatoziyi kuti zviro izvi zviinyi zvakakosha maningi ngekuti ndizvo zviro zvacho zvinobetsera madhokodheya pakuhloya .

Mitombo yamuno tenga mu zvitoro zvino tengesa inenge iri mu mabhokisi inenge yaka nyorwa kuti ino fanirawo ku chengetwa panzvimbo inenge isina panzvimbo panenge pasina kuva pane mvura asi chichi tonhorera zviri nane pasinga pisisi uye pasiri pasinde ne pano svikirwe ne vana vadoko.

Mitombo yechiyungu inotidetseredza kana tine chikotsoro inokwanisa kudzosera munthu utano hwake pandau kana aimwa eiteedzera zvinenge zvabhuiwa nadhokodheya.

Mitombo yaakuchengeterwe muzvibhodhlera, ngendaa yekuti, azvipindwi ngemvura, kuti maphirizi avhurike mwana achinge avhura nekuti mamwe maphirizi anouraya.

Haaa mazuva anawa kungorwara chete kudai mapirizi akawandisa unoita zvekukets kuti Unoda kumwa mapirizi api acho ngenda yekuti akangowanda muzvibhedhlera umu mapirizi akawanda zvisingaiti.

Aaa mapilizi akabaatokosha maningi nyamushi unowu ndamuka ndeizwe musoro musoro wangu waipanda asi pandandotora mapilizi aa zvakahlamburuka yaamho wabva watopora musorowo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvirikuramba zveivanduzwa, zveitodetserawo muntaraunda inogara veruzhinji kuti vawane chinovadetseredza pahutenda hwavanenge vahlupheka nahwo.

Zvirwere zveshe zvinenge zvine mutombo wazvo chero chirwere chemadziso kana mundani chinenge chitoriwo nemutombo unoita kuti vantu vadetsereke.

Vantu vanokurudzirwa kushandisa mitombo yechiyungu mune zvakanaka. Vana vadodori vakazwa kuti mutombo vechikosoro ukausanganisa nezvimweni unonakirwa maningi vodhakwa.

Aaah zvambaatonaka ngndaa yekuti mvura kana ngazi ikashota mumwiri wemunhu madhokodheya vanoziya kuti vowedzera sei ngazi iyi kana mvura iyi kuti munhu arambe aneutano akwanise kuzoita mabasa akasiyana siyana.

Mitombo yakasiyana siyana asi zhinji inowanikwa muzvitoro zvinotengese mitombo inochengetwawo muzvibhohleya izvo zvakagwinya zvekuti mwana akwanisi kuzovhura azizotora mutombo mai vake vasipo.

Kwane mitombo dzinodakarirwa ngemadhodha maningi akasiyana siyana inowanikwa kuzvibhedhlera asi awungoyipuwi paunoenda kuchitoro chinotengeswa mutombo unofanira kuve une tsamba inobvawo kuna dhokotera.

Dziriko mitombo dzechiyungu dzinosenzeswa nevantu mundharaunda mwedu vachinge vaita zviyaiyo. Dzimweni mitombo ndedzekumwa, vantu votopona.

Mitombo yechiyungu iriyo ikugadzirwa yeishandisawo mbiti dzechibhoyi kuti munhu akwanise kudetsereka zvakanyanya. Vantu ngavafarire kushandisa mitombo yechiyungu.

Zviriyo zvinodetsera kuti vantu vakwanise kuva neutano hwakanaka kune mitombo inouya iri mumbando yekumwa ari mapilizi imweni inomwiwa iri mvura mvura imweniinoite zvekubayiwa .

Ndakazoitawo zvekuzozviziya izvezvi kuti kune mutombo wechikosoro, hah ndakadakara zvisingabviri. Taakuziya kuti tikabatwa nechikosoro toenda kuchibhehlera kana kuchitoro chinotengeswe mutombo uko kwaunonopuwa mutombowo.

Ibari gwinyisoo remene ngenda yekuti mvura kana ngazi yeanhu ikapera mumwiri umu madhokodheya akukwanisawo kushandisa michini dzakasiyanasiyana dzinodzosera mvura iyi nengazi iyi.

Dziriyo mbatso dzavakuvakwa kuti dzione nezveutano wendxondo. Vanthu vokwanisawo kutodetsereka veindogara varimwo umwomwo.

Kare vantu vaiti vakaona muntuanorwara nepfungwa vaitomusiya achipenga munharaunda achidya zviro zvemabhini asi mazuvaanaya muntu akapenga vanomutora vomuendesa kuchibhehlera nekuti kwane kwekuendesa antu vanerwara nepfungwa.

Dziriyo ndau dziri kunasirirwa kuti avo vanenge varwara nencondo dzavo vakwanise kuenda veindochengeterwa imwomwo kuitira kuti tisave nevantu vanonzerereka veipengera mumapato.

Zviriyo zvibhedhlera zvovakirwa vanenge vane masoro akashata uko kwavanoenda kopiwa mitombo kuti wadzikame walwanisawo kuzoreketawo nekutaura nemadhokodheya

Ku zvibhedhleya uko kuno wanikwawo mipato inenge yaka umbwa zvakanaka uye yakachena isina kana chipepa iyo inoita kuti pave ne utsanana huno dzivirirawo zvirwere zvakawanda pa zvibhedhlera.

Vana vadodori vamweni vantu vanokwanisa kutosiya nyika veisiya vana vadodori vana ava vanoda kuchengeta ariyo mahlangano anodetseredza vana vanenge vava nderera.

Nguwa ngenguwa vanozviziva madzimai kuti mwana wavo anongorwara rwara Saka vanoramba vachimuona kuti vachiongorora kuti asati akupisa mumwiri here vachiongorora vaende naye kuchibhedhlera.

Vana vadodori varikuwanikwa veigwinyiswa mutezo yavo veifundiswa kuti vakwanise kushandisa nhii dzawo dzavanenge vabarwa dzisingashandi zvakanaka.

Aa mushando yazozara munyika kwaiva nemushando yekuti vanthu inga vakangomirira kuti pangobaka moto chete ndoovanomhanyireo voende kodzime moto aa zvambaahlamburuka mani muntharaunda yedu mahlamburuka.

Variyo vana vakawanda muntaraunda vanenga veitama chekurya pane masangano akadziemera ega ari kudetseredza chirongwa ichi chiri kuita kuti vana vakure vakagwinya vasina zviyaiyo.

Vebazi rezveutano ane nguwa dzaanohambawo mumantaraunda umu veibaira vana kana kuvadonhedzera mitombo iya imweni zvirwere zvinenge zvabuda zvichida kutambudza vantu muntaraunda.

Variyo vana vadodori vanokurirwa ngekufema kana kuti vanotobarwa vane chitenda chemwoyo kana kuti mapapu asingashandi zvakanaka vana vakadaro vanodetserwa ngehurumende.

Zvinokurudzirwa kuti ana adodori vapuwe kodzero dzavo dzinoti kuva nechikafu chakanaka kodzero kuva nehutano kodzero yekuenda kundofunda uye kodzero yekupfeka zvinenge zvakanakawo.

Vantu vezve utano .Vano mabazi anoita nezvekuhamba mumuganga vachipawo vantu vanotambudzika chikafu. Zvinoita kuti mundharaunda musarambe mune nzara. Izvo zvinodetsera antu vanogaremo maningi.

Zviriyo zvitenda zvinokwanise kubata vana vadoodori. Zvitenda izvi zvinokurudzirwa kuti ukatochiona chichangotanga, rumba kuchibhedhlera mwana andohloyiwa adetsereke nekudzivirirwa kuzvitenda zvimweni.

Vana vanogona kuita zvitenda zvinovanetsa vari vadodori zviriyo zvibhedhlera zvinokwanisa kuvadetsera kuti utano hwavo hwudzokereke pandau uye vakure vakagwinya .

Zviriyo zvinowanikwa nevantu muntaraunda mwedu medu. Vana vechidiki vanobatwa nezvitenda zvakawanda ariyo masangano anodetseredza kuti Vana ava vave vanohloiwa pachena.

Madzimai emuntaraunda anofana kuenda ngevana vechidiki nguwa ngenguwa kuchibhedhlera ngendaa yekuti vechidiki ndivo vanenge vanehutano hunenge husina kusimba . Hunoda kuramba uchidonhedzerwa kana kubairwa majekiseni

Varumbwana pavanoenda kuzvikora kootaticha zvakasiyana siyana vanopuwawo chikafu chakasiyana siyana ngendaa yekuti vanenge vabva kanyi kwavo vasina kurya zvinoita kuti vadzidze vakaguta.

Tino kurudzirwa kuti tiende kuno hloiwa nekuti kuzvi bhedhlerako kune vantu vakafundira mabasa avo. Vaenda kunoita zvana mukoti vanofundira chitenda chimwe chevano zondorapa.

Dziripo mitombo dzinoshandiswa nevanhu vakafundira basa ravo, vanodetseredza vanenge veitamba mitambo dzimweni dzinopfapfaidzwa panenge pabata munthu ngechiveve cheitopera otoenderera mberi ngemutambo.

Aaa ndakazozvionawo kuti kuitawo basa rekutengesa muchitoro chinotengeswa mutombo rakanaka nekuti zvinodetsera antu kuti agare ane hutano uye basa iri robhadharawo mare yakati wandei.

Madzimai vanozviziva kuti vana vavo vadoko ndovona vanenge vane utano husina kugwinya saka nguwa ngenguwa vanoendeswawo kuzvibhedhleya uko kwaanenga achizobairwa majekiseni kana kudonhedzerwa mutombo nemadhokoteya.

Variyo vakafunda muzvibhehlera kushandisa michina inohloya muntu mukati memuviri veitoona kuti zviinyi zvinenge zveiitika mukati mwechitenda chake veitobva vatochiona.

Dziripo mhando nemhando dzemishando dzinoitwa nemadhokodheya akasiyana siyana aya madhokodheya anoti aenda pazvikora zvepadera anondofundira mishando yachazopetuka eita.

Vantu vembunharaunda vanokurudzirwa kuti vasavhunduke paanonzi apiwe mibhedha muchipatara ngendaa yekuti madhokodheya vanenge vachida kuti vazorore vazoongorore vantu ava vachinge vambozorora ngendaa yekuti zvimwe zvirwere indaa yekuti vantu vanoramba veishanda mumaminda.

Tinazvo zvemubhehlera medu, tinopindemwo muzvibhedhlera wotoona ,inga mune madhokodheya akawanda, Anoda kushandei madhokodhera ano? Hezvo! Vane basa ravo umwe naumwe raanoita.

Zvinobaatofadza yaamho kuziya kuti muzvibhedhlera zvikuru kana zvidoko, makuwanikwawo mishini iyo inodetsera vantu vanenge vachida kuhloyiwa zvitenda zvakasiyana-siyana, zvinobatokudzwa.

Vanoshanda muzvibhehlera vakawanda maningi, veiita mishando dzakasiyana-siyana. Variyo vanoshanda nemitombo veizodzipa kune vanenge vabva Kuna dhokodheya kohloyiwa.

Vantu vari mu zvibhedhlera varimwowo vano fundira neku detsera vantu vanenge vane zviyayiyo zve madzisi vanoto mudetsera otobva adetsereka otobva eyito ona apapo.

Zvibhedhlera zvedu zvakakosha ngekuti zvine vashandi vane mishando dzakasiyana-siyana. Kunobva neunochenesa ntaraunda yedu pabanze, kouya vanochenesa vari nechemukati, kozouya vanenge veihloya.

Variyo muzvibhedhlera vanoitawo basa rekuona mamiriro ezveitsvo kuti dzakaema sei mukati memuviri vanenge vakatofundira vakaona chiyaiyo vanotochiziwa kuti chiri kukonzerwa nei.

Mwana chipo chinobva kuna Mwari zvinodetsera maningi kuti dhokodheya akwanise kupawo upenyu eidetseredza mai vanenge veida kudziponera mwana wavo ovadetsera kuti aponewe arimupenyu.

vantu vanoshanda muzvibhehlera vakawanda yamho vanokurudzirwa kuti umwenaumwe adetserewo umweni dhokodheya kunyazi vanenge veishanda mishando dzakasiyanasiyana ngavashandire pamwe.

Variyo vanemushando dzakasiyana siyana muzvibhehleramwo vanenge vabva kunofundira mabasa amweni ekuti muntu adetsereke panenge anechiyayiyo auya kuzohloyiwa.

Variyo vanokwanisa kuhloya madzino wemuntu veitoona kuti madzino aya rimweni rinoda kubviswa ere kana kuti rimweni rinongoda kukwesha nemishonga yechizvino zvino.

Aripo vanoite mushando yakasiyana siyana muzvibhehlera mwo ariyo madhokodheya anoshanda kutarisa madzimai eizohloyawo vana zvitenda zvavanenge vanazvo.

Ndaraunda mazuva anaya vantu kadzi vaku bvumidzwawo kuenda kundo taticha ku zvikora zvaka siyana siyana zvasiyana ne zvaitwa kudhaya kuti vantu kadzi vaingoita zveku chegeta vana vachi swera pamba.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zvinosisawo kuvazvakanyora zvitamburete. Zvitamburete izvi ngazvinyorwe ngeruvara rwakanaka uye nemutauro unozikanwa ngemuntu weshe munharaunda mwo

Muzvitoro zvinotengeswe mitombo, mishonga haingoizwi kungoti njee antu anotozviendera kuzvikora uko kwaanodzidzira kurongedze mitombo iyi nemazina anenge eiziya. Ngenda yekuti muntu akati unode mutombo ,anenge achiudawo nguwa iyoyo.

Zviriyo zvibhedhlera zvinowanikwawo zvine nzvimbo inotengeserwe mitombo yevantu vanenge vadetserwa nadhogodheya pachibhedhlerapo voponeswa ngemitombo.

Vantu vanodetserwa ngezvitoro zvinotengese mitombo. Zvazara mundau dzeshe-dzeshe , kuitira kuti vantu vasakuhunika mukuwo, wavanozoti tafa ngezvitenda, ngekuti tatama zvibhedhlera.

Aa kudhaya kwairwadza maningi ngokuti anthu aizi akanzi aenda kootenga mutombo aitokwira bhazi apa bhazi racho raidhura mutombo dzacho dzaidhura futi asi mazuwanaya zvahlamburuka mutombo dzakuwanikwa padhuze.

Dziriyo mitombo dzinotengesewawo muzvitoro zvemitombo dzinokwanisa kungopuwa ani nani anenge auya kunyazi aana chitsamba chabva kuna dhokodheya vanokwanisa kumudetsera.

Pese peunohamba uchienda kuchitoro chinotengeswe mitombo unosvika zviro zvakarongeka ngekuti vantu vanenge vakadzidzira kurongedza zviro zvavo, aumbozvioni zvakazhangarika, vanhu vanokona basa ravo, vanorida futi.

Zviriyo zvibhedhlera zvinenge zvatihloya madhokodheya nachiremba vanonyorera mitombo tinokwanisa kuenda kuzvikora inotengesa mitombo iri mundaraunda medu totodetsereka.

Zviriyo zvitoro zvinotengese mitombo muntaraunda dzedu. Adzingotengesi mitombo yekumwa chete dzinotengesawo nezviro zvinodetseredza kana muntu ane marwadzo pamishuna dzake dzingave mirenje kana maoko.

Tinayo mitombo yechiyungu inowanikwa muzvitoro zvati phephe nendaraunda dzedu, vantu ngatidetsereke ngekudakarira kuenda kootenga mitombo dzatinenge tabhuirwa nana dhokodheya.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinowanikwawo zveitengese mikaka yemwana iyo inodetseredza kuti ave nehutano hwakanaka, nekuti dzimweni dzemukuwo mai vanenge vashaika paanenge eyibarwa.

Dziriyo mitombo dzinotengeswa muzvitoro zvimweni zvitoro zvinotengese mitombo zvinowanikwa zveitengesa bota remwana rinoita kuvandudza hutano hwake irori rechiyungu .

Zviriyo zvitoro zvinotengesa mitombo zvinodetsera yambo muntu unogonge wakahinika chibhedhlera chiri kuretu mare yekuenda kundobhadhara kuzvibhedhlera auna asi unokwanisa kutotenga mitombo chete.

Zvitoro zvedu zvinotengese mutombo ngazvibeurwe nguwa ngenguwa kunyazi musi wesvondo vantu ngavange vechidetserwa ngekuti chitenda achina musi wechechi.

Munhu paanoenda kuchibhedhlera, anosanganawo madhokotera achimunyorera tsamba yekuti , aende kundotenga mitombo kuchitoro chinotengeswe mitombo yega, icho chatinoti nemuchirungu famasi.

Pazvibhehlera zvabawanda mundaramo dzedu nekuti muntu achakwiri bhazi achiti anoda kuenda kuchibhehlera nekuti zvapadhuze dhuze zvakuwanikwawo ntaraunda yabatohlamburuka kwemene.

Munharaunda vanotosisa kuti pasinde pechibhhleya panotowanikwa chitoro chinotengeswe mutombo ngendaa yekuti muzvibhehleya kazhinji mitombo yakawanda inenge isimwo saka vanhu vanonzi vaende pachitoro ichi chinenge chiripadhuze.

Tinokurudzirwa kuti tiende nechitsamba chinenge chabva kuna dhokodheya wedu kuti tikwanise kunyorerwa mitombo kana kutengeserwa nevemuzvitoro zvinotengese mitombo.

Mishonga painorongedzwawo muzvitoro zvinotengese mutombo inorongedzwa yakati mishonga yemusoro inoiswa payo yega yemundani inoiswe payo yega yemakumbo kana yenyara chaiyo chaiyo aiiswi pamwepo inoiswa payo yega.

Kurongedzwa kwemitombo muzvitoro zvinotengese mitombo kwakanaka ngendaa yekuti azvizonesi kuona mitombo idzi kana dzikarongedzwa nemashandire adzinenge dzichiita munhu aazopedzi nguwa akaningira mutombo waanenge atenga.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi munharaunda ngendaa yekuti muntu akangozwa kuti mitombo yaanenge akanyorerwa nadhokodheya yapera unomhanya ikweyo kwaanozopuwa imweni mitombo.

Vantu pavanoenda kuchibhehlera uko kwavanosangana nadhokodheya vanonyorerwawo tsamba yemitombo yavanenge vachida kuzotenga iyo yavanozowana kuzvitoro zvinotengese mutombo yega icho chatinoti nemuchirungu famasi.

ZVantu vanoshandira muzvitoro zvinotengeswa mitombo ,vanoreketa vachiti ,mitombo iyi yava yamunenge matenga inofana kuchengetedzwawo panotonhorera ,uye pasingapisi, pari kure nepanotambira vana.

Tinazvo zvibhedhlera zvedu. Zvinayo mbatso inochengetere mitombo. Mitombo iyi inodetsera vanenge vahloyiwa ndidhokodheya kana namukoti.

Uchihamba mudhorobha dei kwanga kusina zvikwangwani waingokwanisa kudarika usina kutoona kuti aaa apa ndipo pane famasi yacho, saka zvakakosha maningi kuti vantu vezvitoro zvinotengeswe mitombo yega vaise zvikwangwari zvinenge zvichitaura kuti apa ndopanotengeswe mutombo.

Nguwa nenguwa vantu vezveutano vanohambawo mumuganga umu mubani vachitsanangurira vantu manakire akaita kudzivirira zvirwere zvakawanda fanika zvirwere zvepabonde izvo zvivova zvisingaperi mumwiri memuntu.

Zviriyo zvino sanganikwa nazvo mundaraunda, vamweni avazwi vakazwi huyayi muungane kune vezveutano vauya nemasoko, vanoda kuzoyita zizwa wakazwa kuti kwayizi chiyini.

Hadzidhanisi kuhloyiwa pachena kana madhogodheya auya matinogara muntaraunda. Vamweni vanofunga kuti zvinoitwa nevantu vasina mare chete, asi handizvo. Vane mare vanozviitawo.

Panenge paitika njodzi panoguma vantu vakafundira, vanopa rubatsiro rwekutanga, muntu asati aenda kuzvibhehlera, vozomuteka-teka nemovha veienda naye eindodetserwa.

Vanthu vezveutano vanohambawo muntharaunda umwo vachibhuyira vanthu makoshere akaita kudziviririra zvirwere zvakawanda fanika zvirwere zvebonde zvaunofane kudziirira ngokuti ukavatwa nacho achimboperi akuna mutombo unokwanisa kurapa chirwere ichi.

Panouya vantu vezveutano veireketera vantu zvekuita nezvekusaita kuti ange ane utano antu anoyaiya chaizvo chaizvo ngendaa yekuti vanozviziya kuti vakasateedzera zvinenge zvichireketwa vanopera kufa ngezvirwere izvozvo.

Vantu vanokwanisa kufamba mbatso ngembatso vanenge vabva nezve utano veiudza vantu kuti kune chitenda chinode kudzivirirwa kana kutongovaudza nezveutano kuti vagare vakaziya .

Variyo vantu vanodetseredzawo vezveutano vakafanana nana mbuya utano vanohambawo veichaya bembera muntaraunda dzavanogara kuti vanhu vagare vanoruzivo.

Varimwo muntaraunda mwedu vanouya veiita basa rekudeedzera veipa mazano nekutaura kuti vanokwanisa kudzivirira zvimweni zvitenda.

Dziriyo mbando nembando dzekuziyisa antu pamusana pezveutano kana pamusoro pezvechitenda chinenge chatenderera. Vaya vakafundira kuita basa rekutanga muntu asati aenda kuzvibhedhlera ndovamweni vanodzidzisa.

Vezveutano vanoto zvidakarirawo zvekuhamba mumiganga vechibhuyira vantu kuti vasaita zvakadai kana kuti vakabatwa nemutombo yakadai kana zvitenda zvakadai vanotorawo mutombo yakadai vanozvidakarira maningi.

Zviriyo zvinoitwa nezveveutano vakaona kuti vamweni vantu avauyi panonzi uyai vakaisa gindimukindi muntu nekuda kunakirwa ngekutamba unouya ivo votofundisira vantu mugindimukindimwo.

Ngazvikudzwe zvinoita ngevezveutano. Vanoda kuti muntu ange akahlamburuka nguwa dzeshe, ave akagwinya. Vanoramba veindohloya vari munharaunda mwedu.

Vantu vezveutano vakuru madhodha chaiyo chaiwo anoungana vachireketerana kuti okwanisa sei kuthokoza kuti vakwanise kurapa zvirwere zvakasiyana siyana muntaraunda.

Kuti zvirwere zvakasiyana-siyana muntaraunda zvikwanise kupera vantu vezveutano vanounganawo vachibhuirana kuti vodini kuti zvirwere izvi zvikasire kupera. Ngekuti zvirwere izvi zvinotambudza vantu maningi pavanozofa.

Vana vanekodzero yekuhlova mukuvo nemukuvo. Nekuti hurumende yakazvireketa kuti vana ava havabvisi muduso pakuhloiwa nekupiva mitombo, kuzvibhedhlera zvehurumende.

Mazuwanaya vana veitaticha avachatatichiwl veinyora vakatarisa kumadziro. Vakutarisawo pazviro zvavo apo vanengr vechiyaiya vakabatawo maleputopu avo vachidzidza.

Varimwo vanomboenda kuno kuza veyiinda muntaraunda dzevantu veyiitira kuti vantu vazive nezve utano madhokodheya anodetsera zvakanyanya.

Nguwa ngenguwa vantu vezveutano vanohamba mumuganga vachi hloya nekutaticha vantu kuti vangakona sei kudzirira zvirwere zvakasiyana siyana izvi zvinouraya vantu nemunharaunda.

Dziriyo ndombi nemajaha dzinopinda murudo .Dzinokurudzirwa kuti dzifundiswe ngezvepabonde nezvitenda zvinowanikwapo uye nenjira dzekuronga nadzo mhuri.

Zviriyo zvidzidzo zvinoitwa kuti zvibetsere vanonge vakadzitakura. Kuti vave neruzivo kuti ndezvipi zvitenda zvavangavana zvingava zvepabonde, kana kuti vadzivirire kuti vasaita imweni mimba.

Dziriyo mitombo dzechiyungu , dzinoshandiswa nevantu vanenge vabara. Veizozvidzivirira kuti vasakasira kuita mumweni mwana vatange vayarutsa wavanenge vabara.

Dziriko dzidziso dzinopiwa ndumi dzedu kuti zviro zvinodhuria muntu kutenga zvechiyungu zvekushandisa munhu arikunguva. Vakufundiswawo kuzvigadzirira zvavo zvavanokwanisa kuwacha veishandisa.

Ndombi dzedu dzinombofundiswawo nezvadzo zvadzinoita dzaienda kunguva kwadzo uye kuti dzikwanise kuva neutsanana padzinenge dzeirasha zviro zvadzinenge dzashandisa .

Zvinokurudzirwa kana tiri ndombi teikura kuti tirambe teipuwa ruzivo rinoenderana nezvepabonde zvinoenderana nekuenda kunguva uye nekuronga mburi kuti tingadzironga sei kuti tidetsereke.

Kuhutano uku kune bazi rinotoitawo zvekupa anhukadzi zviro zvekuti vakwanise kugeza nekuti kune zviro zvinodiwa neantukadzi zvakawandisa maningi zvavanenge vasina saka vanozvipuwa uku.

Ntombi nemajaha vanogarirwe pashi kuti vangafundiswa sei kuti vakwanise kuda bonde rakadzivirirwa uye vasaite mimba vasati vakura .

Ndombi nemajaha ari kufundiswawo kuti akwanise kuziva ngezvepabonde zvirwere zvinokwanisa kuwanikwepo uye kuti vangazvidzivirira sei ngebutiro, uye kuti vangadzivirira sei mimba dzisina kunasirirwa.

Kunowo madhodha nemajaha anongoitawo zvekuhamba achireketera anhu kuti vantu ngavaite bonde rakadzivirirwa, ngendaa yekuti kune zvirwere zvisingarapiki, zvinouraya zvisingaiti. Vantu vave kupera kufa.

Aa mazuva anaya zvabahlamburika kwemene madzimai akuendavo kumabasa. Isusu patanga tichiri anna adoko taizviziya kuti antu kadzi vaiswera pamba hapana muntu kadzi aienda kubasa, aiswera achichengeta vana varume vachishanda.

Majaha nendombi dzinofarira kuita zvekurumba rumba izvi. Dzinofanika kuti dzikangotwazanuka mitezo yadzo dzotoenda kuchibhedhleya kundohloiwa, zvisati zvaenderera mberi. Izvi zvakanaka kuti dzirambe dzine utano.

Kudhaya kwedu munthu aiti akazwa gumbo, rake rikatyoka ,kana kuti aitamba bhora .Aiswa matanda kuti aone kufamba asi mazuwa ano kuzvibehlera kwaane michina yaako inoita kuti munthu kuti afambe zvakanaka.

Tino kurudzirwa kuti kana teita zve mitambo tisimbise mabhonzo edu tei shandisa simbi dzine zera nesu tisazo simudza simbi dzinozoti ku hunisa mabhonzo edu mune ra mangwana.

Vanoite zvemitambo vanonge veibhadhla veijuwika ziya apo pavanenge veiita mitambo dzavo vanobuda mvura dzemwiri dzakawanda. Vanokurudzirwa kuti vamwe mvura.

Kune vantu vezveutano vanoita basa rekuwongorora vantu vanoita zvemitambo kuti vaite zvemitambo izvi zvine utano mukati kuti vasazofa nezvirwere zvakasiyana siyana.

Aaa madhodha nendombi dzinofarira kuita zvekurumba rumba idzi dzinofana kuramba dzakamwawo mvura yakachena ngenyaya yekuti pavanenge vachirumba ipapo ari kubudisawo zoya akawanda iro ziya imvura yemuwiri rikabudawo rakawandisa asikamwi mvura yakawandisa anorwara.

Madhokodheya anenge aripo pachirikumbati anoti detsera kana tichinge tabvunza zvitaiyo zvedu teibudise kuti tiri kunyanye kuzwei, vanotidetsera apapo towana kupona tiri mumbatso.

Zviripo zvinotidetseredza kuti tiwane kuita mishando nyore namadhokodheya edu anokwanisa kushandisa zvechizvino -zvino kutihloya kana tiri kanyi zvinokwanisa kugoneka.

Tinazvo zvinotengeswa ngemadhogodheya vanozvishandisa muzvibhedhlera mwavo. Kuti mishando yavo ienderere mberi vasava nezvavanotama pavanenge veida kuhloya mutenda.

Zviriyo zvinowanikwa nemadhokoteya zvechimanje manje zvekutoti muntu unokwanisawo kubvunzawo pafoni pako kuti uzwe nezvechitenda wotopingurwa ,kana kuri kutopiwe mutombo wotoenda kundotenga .

Dziriyo michina dzechizvino zvino dzinodetseredza pakuhloiwa kwemuntu. Michina idzi kazhinjitu dzinoshandisa magetsi. Saka zvibhedhlera ngazvivewo zvinogadzira magetsi ezuwa

Munyika yedu muchakazara mitombo yakasiyana-siyana mitombo iyi yakabahlamburika kwemene inodetsera zvitenda zveshe zvakaita sezvitenda kupanda kwemusoro kusunga kwemundani.

Dziriyo mitombo dzechianthu dzinotidetsera nguwa nenguwa. Vanthu ngavadetsereke veishandisa mitombo. Vangadzirya dziri muriwo, kana kushandisa mashakani adzo, pakutozvihloyesa iwe.

Dziriyo mitombo dzechiandu dzinotidetsera dzimweni dzakona dzinotowedzera ngazi mukati memuiri, dzimweni dzakona dzinogwinyisa mabhonzo, dzimweni dzinotutsira masoja emuiri.

Dziriyo mitombo dzechiantu dzakagara dziriyo dzeishandiswa ngeasharukwa edu. Izvi zvinotendwa ngekuti hurumende yokurudzira kuti vasharukwa aya ave anoonekwa kuti vave nezvinyorwa.

Aa zvaka hlamburuka kwemene mitombo yechiandu yaakuwanikwa peshe peshe aa zvakato mbaa hlamburuka kwemene vanthu vakudetsereka ngemitombo iyi vachipona muzvitenda zvavo.

Mitombo yechiantu iriyo ende ichagara iriyo. Vantu ngavasapepesheka veitenderera zvibhedhlera zveshe veisiya ruponeso runenge ruri pasinde navo, Mutombo wechiantu unoponesa.

Iriyo mitombo dzechivantu dzinotibetseredza kuti masoja emuwiri medu ange akagwinya, dzimweni dzakona dzinotonyaradza mikhuhlani inenge yawandisa mukati mwemuwiri mwemuntu.

Dziriyo mitombo dzechiantu dzinotidetsera kuti tive neutano hwakanaka, vantu vanodetseredzwa ngekushandisa mitombo yechiantu yakagara iriyo kare ngekaretu.

Dziriyo mitombo dzechiantu dzinoshandisawo mashakani. Dzimweni dzinoshandiswa vana vanobarwa ngembiti. Dzimweni dzeishandise maruva kakurutu dzinoshandise nzinde.

Zvinodakadza yaambo kuona kuti patairya muchero dzemushango taitodzirapa teidzipa ngazi kuti isashomeka munwiri mwedu ndosaka takakura takagwinya.

Dziriyo mitombo dzedu dzechivantu dzinokurudzurwa kuti vantu dzinokurudzurwa kuti vantu vadzishandise mazuva anawa vantu vanokurudzirwa vashandise mitombo dzechivantu uye veikwanisa kuhloiwa kuzvibhedhlera.

Mitombo yechiantu yakangonaka ngekuti vantu vanongobatsirika pasina kudusavo mare yakawanda. Iyo yavanodusa pavanoendavo kuzvibhedhlera zvakasiyana-siyana. Saka vantu vanokurudzirwe kushandise mitombo yechinyakare.

Kwese kwaunotarise miti dzizhinji dzawaakusangana nadzo mugwasha mitombo. Antu echikuru kuti varikufa vasikatauri kuti muti wakati muti wakati unoshanda semutombo.

Dziriyo mitombo yechiantu dzirikudetsera vantu mazuvaano dzirikunasurudzwa nanamazvikokota vakazviona kuti mitombo dzechiantu dzinodetsera yaambo, adzidi kunesa kushandisa.

Tinayo mitombo yedu yechianthu yakwaniswa kunasurudzwa nana mazvikokota vakaiisa muzvibhodhlera kuti iningirikewo kuti kana woishandisa unge uchishandisawo chipimo.

Kudhaya kwedu waingoti ukazwa musoro weipanda kana mundani weirwadza kana kuhudha waitaurira madhodha aimhanya mukwasha umu meaienda kunotora mashizha akasiyana siyana anobetsera semutombo.

Madhodha echidhaya dhaya aya kana achinge agadzira mitombo dzechinyakare idzi, anodzichengetawo muzvibhodhleya zvakasiyana siyana izvo zvinoita kuti mitombo iyi igare ichishandawo nguwa yakareba.

Vantu vakukurudzirwawo kushandisa mitombo yechiantu iyo yakavandudza ikaiswawo muchigibhure ,nevanonamata vakukwanisa kudetserwa ndidzo mitombo dzevasharuka vedu.

Ndakazombotizve rimwe gore ndarwara ngemukhuhlani wemusoro ,mbuya angu akapinde mushango mugwasha remene-mene umo ma akaenda kunotora mashakani vakamaboilisa hameno kuti variyi zumbani here ndikatopora.

Vanhu vakatoona kuti mitombo yekudhaya iyi yakakosha pavakutoita zvekutosima gwasha remitombo iyi iyoo inozobetsera vandu vanenge vachirwara pakuhloyiwa matenda iwawo nekuti mitombo idzi dzinoshanda zvisingabviri.

Tinayo mitombo yedu yechiantu yonasirwa kuti itidetsere, uye kuti isu tino namata tisawanikwe tine midzi kana mashakani yaiswa muzvikumbure kuti tiwane kuishandisa.

Kwatone negwesha remene gwasha remitombo ngenda yekuti vantu vakuzviziva kuti mitombo inodetsera maningi. Saka vanotoita yekusima mitombo robaita gwasha remitombo remene zvakabanaka.

Dziriyo mitombo dzechiantu, dzimweni tinotodziziya ngekukura madziri dzimweni tinoita ekuzwa ngekuti muntaraunda mwedu amuna asi mitombo dzechivantu dzokurudzirwa kuti vantu vagare nadzo pasinde.

Majaha nendombi dzinoendawo kuzvikora zvepadera dera kuma Inivhesiti uko kwaano ndodzidziswawo zvemushando yavanenge veida kuzoita vachinge vapedza fundo yavo iyo inobatsirawo ndaraunda.

Vantu vemumuganga vatozongwarawo peya vakungeterawo mitombo yavanenge vanasira vaona mubhahla muzvibhodhlera zvakasiyana-siyana, izvi zvinoita kuti inge yakachengetedzeka isabatwa-batwa nezvivana zvidiki nekuti imwe yacho inouraya.

Ndinaro dhodha randoogara naro muntaraunta muno rinotoreketa reiti ah haritoendi kuchibhedhlera, mitombo dzezvirwere zveshe dzinazvo. Ah rakabaagwinya zidhodharo, rakahlamburuka, kubaati mhoryo

Dzakagara dziriyo mutombo dzedu dzo tinodzidakarira ngekuti vantu varikudetserwa ndidzo kuti vakwanise kuva vanopona kuzvitenda zvinenge zvavahlupa

Zviriyo zviri muzvi bhedhlera mo zvinoto kodzerwawo kuti muntu ashandise mitombo yake yechi anhu yaanenge abva nayo iyo inenge yaka nasurudzwa nana mazvikokota kuti akwanise kudetserwa ndiyo.

Mitombo yedu yechiantu inotidetseredza maningi yanasirwawo yotowanikwawo munotengeswa mitombo kuti muntu weshe ungava unonamata chechi iri okwanisawo kutoshandisawo mitombo dzakona idzodzo .

Antu mumizi yega yega mukanyi umu munonekwawo chimuti chinenge chakangoita sechimuti chero asi wazoudzwa nemadhodha anokubhuira kuti mutombo uyu wakakosha maningi usingachaoneke oneke unorapa matenda akasiyana siyana .

Aah umobatogara pashi pemuti weiti uri kutsvaka mumvuri usingazvizii kuti mutiwo uwowo umbari mutombo, mutombo unorapa matenda akasiyana-siyana saka vantu vanofanora kutaura nevasharuka vekare vaziviswe mitombo yavanokwanisa kuona.

Mumuganga vantu vakangorwara vanoenda mugwasha umo manondoona mitombo yakasiyana-siyana, angave midzi kana mashakani anoita kuti vave vane hutano hurinani vapone kunechirwere chavanende vachinza.

Dziriyo mutombo dzechiantu dzinoshandiswa mumabuya mwedu, dzimweni dzakona takatogara teyitorya uri muriwo, tozochito zobhuyirwa kuti unorapa kana gomarara romene.

Dziriyo mitombo dzechiantu dzinowanikwa dzirimo muntharaunda mwedu. Vantu vari kukwanisa kutodetsereka ndidzo kunyazi vanenge vasina mare yekuenda kuzvibhedhlera.

Ndinaro dhodha randinogara naro muntaraunda muno umu, risingaendi kuchibhedhlera. Rinoti riakngorwara rototora mutombo watinowana mugwasha ende rakagwinya zvisingaiti. Uye kudaro, asi vantu vanokurudzirwa kuti vaendewo kuzvibhedhlera.

Aaaa vantu vekudhaya, vaitooo vanga vasingaendi kuchibhedhlera, vaiita zvekupinda mugwasha umo, mavaindowana mitombo yakasiyana-siyana yechinyakare ,yaivabatsirawo pazvirwere zvakasiyana-siyana.

Kune gwasha hai rekwatuzuka iyo rakazara nemitombo dzega dzega wekuti weipinda mugwasha unenge weingoona mutombo apo iwewe unenge uchitsvake huni woone mutombo haa zvakabahlamburuka kwemene. Pamwe pacho unozobuda wakazara mutombo usina huni.

Vantu vakawanda vanotenga mitombo, yekuzvidzivirira kubva kuzvitenda, iri mitombo yechiantu, asi inowanikwa iri muzvigumbure zvinenge zvisizi zvemutombo, zviri zvekamboshanda.

Antu anogara kure nezvibhedhlera kuti vasarambe vakakwira mabhazi vachiendako kuzvibhedhlera uko vanosimawo mutombo yechiantu mu-mumizi dzawo kuti vakwanise kudetsereka nadzo.

Magwasha ari mundau dzedu akanaka maningi amweni tinogara nemitombo tisingadzizivi. Munguwa yebesha mupengo vantu vakadetsereka nezumbani ranga rakapepesheka nenyika dzeshe vamweni vasingariziyi.

Zviro zvinotibetseredza utano hwedu kuti tizive mitombo yechianhu ingava muriwo kana mashakani zvawo awunongokwanisa kutsenga tsenga kana midzi weitodziponesa .

Ndakazonzi ndisakure pandogara chobva ndabata badza rangu ndakuda kusakura kochozi ichi Siya ichi usasakura ichi ngokuti mutombo ndikati madii kutaura kudhara nekuti ndatosakura zvakawanda. Vakazonditi mutombo unorapa musoro.

Variyo vantu avana vakagara variyo vaishandisa mitombo dzechi antu vanga veito detsera mu ndaraunda asi vamweni vaiva pumha kuti vano rova kana kuti vanode kuite zveku bvisa vamweni pana Mwari asi ivo veito detsera.

Tinokurudzirwa kurangana nevasharukwa vedu vatifundise kuti mbuti wakati inoshandiswa mashajani chiinyi , muti wakati inoshandiswa mapande echiinyi kutivo tive neruzivo

Ku mabasa kweduyo basa rekwa tuzuka mu makomo yoo aa unobai toona mutombo yaka siyana siyana fanika uka famba ne madhodha achi kutsanangura Kuti mitombo iyo ino shandei aa zvakabaito naka maningi aaa tinoto tenda madhodha anoti bhiira.

Munoshame anhu unokwanisa kusangana nechigwasha chinenga chiripo woabvunza kuti hai imwi akiti woye amukabvisi ngeyi kagwasha aka okubhiira kuti mutombo unorapa xvitenda chinenge chichinesa muntaraunda umo saka vanochengetedza mutombo uyu.

Vantu vekudhaya vaingoti vakarwara votopinda mugwasha umu mavaiwana mitombo yechinyakare yakasiyana siyana. Kana arimashizha kana nzinde vaitora vochwanya kugadzirawo mutombo.